Ay bagaas si gigeen, ay diw, ay ñulal ak ay shampoo.

Beureubu jaamoo kaay, bu Christian.

Aye ninyu nek si ndageem polotic, bu NPP, tiyaih nitaalu Adama Barrow.

Lapalapa

Ay auto yu topalanteh yeep ay gani toubab ak ai nitt yu nuul.

Ap dèseh bui siñaleh Gambia College barabu jangèè kai bu kawèh bi tagat jangaleh Kai.

Ay xaleh gigeen yu ndaw, yu éu ay siwo ndox di rot.

Ay ganni tubab ak nit ku ñuul, ñu nekka ci gàl gu ndaw nekka ci biir gaaj gi.

Aye tontoori garap.

Ap terreh bui jangaleh lu jám ci yonenteh Yalla Isa.

Otto bui daw ci kaw tali gudi tahal ay lampam.

Mbaal guñg sampu ci tefesi geege gi, pur napu.

Tabull buñ ransileh ñénti tohgu ñu war ko, ñgi lal si napó bu wèèx tegsi fulor.

Ñarri gal yu eb ay gani tubaab. Ak dawal kati nit ku ñuul ki neek si geeg gi.

Ay bèèñeh yun tek si palat, ak kassou jooce

Am buntu jokokai ak jokoleko Kai ci media bi ñi nan ko Skype.

Ay toguh yun ranseleh ñu war ay bangak ay tabull ci barabi dallukai.

Ay Otto yui daw ci kaw tali ci ngon'nangon, dajjeh bi henu penku bi henu sow.

Gigeen ju sol garambubu bu bula.

Perab dallu koket yu weehe.

Barabi dallukai bu nekka ci tefes ngi , am tabax bu mat, ak ay koko ak ay jank.

Ab design buye ferder deenan christian.

Ay nt ñiu taxaw, si ganaaw tablë, buñg binda si Angale, di firndeel ne, di tagat kat yi, si àferum jaamu, si joxe katu xibaar yi.

Ap barabu dallu kai, ay toguh ñu ransileh ñu war ay tabull .

Kér guñ waraleh tabaxxu moli sima

Gigeen ju lèttu ay teressii mess.

Ay nit yu dajjeh di waneh sèèn mbekteh yoreh darapóó Gambi.

Ay futbal kati Gambia, ñiu neekë si, ab taagati yarami futbal.

Xale bu jigeen bu leetu ay mes, wace si kanam

Auto tractor

Presidan Adama Barrow mu neka si kaw auto yeketi loxom sol mbubu bu domital def ay desex NPP.

Aye dagi khaal.

Guage wah bi agut

Ay futbal Kat yu gigeen.

Ooto yi daaw si kaw taly guddi tahal sen lampu

Katti dassu Kai xibarr bi di Standard mo fasal ci xatam bu njak neh , kutopu ci ngeetam IEC mó dehki ay nomboy takam.

Mandarga búy fridel parti politic NPP.

Aii sack.

Am tabla bui waneh "Kanifing Municipal Council " bii ferdël neh nguur gu ndaw gu your tundu Kanifing.

Amb kellela bouy nite yii di jeffedekouwaye la

Buntu tasee KAAY xibaar bii,"The Standard", moo fësal si xätäm bu ñeka ne ,fuki nit ak ñentë tec nañ leen daan, si paaspoori, borom nombaal tankë yi, buñ joxe të jaarut Yoon.

Nyaati botel yu daf ay garaab yu nyoy daf si pengo di ko pengoo nyu febaar.

Ab bopap mebal, bu ham nyaari bejaen

Lumel ni mobile bu ndaw, bu nyo yokey ak wanye, taal ak fey lui sedal nek

Ap mandarga búy fridel barabu jangèè kai bi ñi nako Sibes.

Salaad

Dabaa wenye.

Ay tontoor

Saami suraans

Ay dalle carax, yu der, yu domtahal

Ay Otto yui daw ci kaw tali.

Ap fulor buñ def ci déffu Kai, tek ko ci biir kèr.

Ay sakekaay nopu yi ligaykat di sol, yu neke si barab bu baari coow